Oodola omulongo dhaNamibia, oodola omilongombali dhaNamibia, oodola omilongontano dhaNamibia, oodola ethele dhaNamibia oshowo oodola omathele gaali gaNamibia, oyo iimaliwa yomafo iikulu ya kala ko oomvula dhonale dha ka pita.

Oongeshefa odhili dha indjipala moNamibia nodhili ta dhi gandja uuhupilo kooyene yoongeshefa osho woo iilonga kaakwashigwana aaNamibia. Odhili woo tadhi gandja iizalomwa, iikulya, osho woo iinima yilwe.